Ɗo andiraɗum Gasilinda be katane ha dou man ɓe do Soda Gas lowaa ha nder man ngam hubɓira hite ko Dolla ndiyam ko Defa-defe ɗi Goddi.

Ɗo aayon on, nga ɓe naftirta, ɓe woggira limse, nga ɗo naftira be yiite lantarki bo. Ɗo woggira limse, ngam vo’’ina limse.

Debbo mawɗo, o ɗo ɓorni atampa jompa juɗɗum be siket .O ɗo waɗi pawne lalle haa juuɗe maako.

Nyebbam hunduko ɗam ɗo wuje ha laral hunduko ngam yoruki laral hunduko man, koma furɗuki maagal ɗo wujire jemma, ɗo wujire nange.

Ɓingel debbo ngel do jogi lemaru, ngel ɗo ɓorni singilet be sarla, nden đo faɗi lip fulop inde padde, lemaru doɓeɗo naftira gam atugo yende ko nage.

To ndaa debbo, o vurti be kare sana’a maako, ɓe ɗiɗo ɓe ɗon sorra anndiraaɗum, ko ɓe vi'ata kayan miya, haa dammugal luumo.

Do ni ɗum jama'aje himɓe siyasa on, ɓe wari office gowa chairman ha kano manisip.

Ɗoo ɗum hooto deftere on, inndaande welkom hom, nde Najwa Zebian winndi.

Ɗo debbo mauɗo on ɗo lowi limse andirade a tampa" be gele boɗejum o ɗo lowi jawe ha juɗe mako, oɗo didi lalle bo lalle viyata dayis.

Doni ɗum akwatiwa beddowa sautu andiraga be spika wodi je ɓe naftirta be hite woɗi je naftirta be batir nɗa mauɗi mauɗi man ɗo kanji be hite naftirta pamari man ɗo bo woɗi je naftirta batir.

Ɗo woni pellel hader sare, sare man sare zamanu ɗa dammugal palo, ɗa windoji ɗiɗi, sare man ɓe wo’itini de iya wodugo deɗo woɗi masin.

Ɗo nonde biskid on andiranga kukis, ɓeɗo sigi ha kantaji ha nder shago supermarket mo mari haje fu yahan soda.

Dammugal pellel kuuɗe, ngal dasetee ɓe maɓɓita, dasetee bo ngal maɓɓe, no moota nastira koo vurtira. Nden ha ɓanndu maagal ngal ɗo mari dammugal peetel ɗum a maɓɓititta a nasta bee kosɗe.

Doni dum limse on be bingel debbo, dadum sarla don hufnere don gajere don rigambacci patni je ɓiɗdo debbo on pamaro.

Ɗooni ɗum deftere on nde ɓe indi jarmai ziza, nde Mahmun Aaba hmed windi.

Ɗo ɗum saare on. Nde ɗo mari flat-flat haa nder, ko ɗum haya, ko je goɗɗo, be penti daneejum be ɓaleejum, be get maare bo ɓaleejum, ɗo pellel on haa nder saare man kadi.

Ɓiɓbe jangoɓe roɓe ɓe ɗiɗo ɓe ɗo tima computa ɓe ɗo mosa tampata ko ɓe jangata weliɓe.

Moota ɓalewa nga ɗo dari haa yonnde saare, moota man bo andiraanga salun.